Gazety nivoaka ny alakamisy iray aogositra efatra amby roapolo sy roa arivo amin'ny vidiny arivo ariary. Ny soratra aminy moa dia miloko mainty, manga ary mena. Ny lohateniny kosa dia amin'ny fiteny frantsay.

Olona roa mitaingina kodiaran-droa mangamanga misy haingony maitsomaitso sy mavomavo. Samy manao aro loha izy ireo ary misy gony mifatotra eo aorian'ilay ramatoa.

Seza fandraisam-bahiny mifono lamba volondavenona, ahitana ondana volomboasary sy volontsôkôla ary latabatra kely vita amin'ny hazo.

Vehivavy zarazara hoditra, manao volo sori-bilana ary misy randrana. Misy haingony kely boribory fotsiotsy amin'ny volony ary manao kavina. Mangamanga kosa ny lokon'ny hohony.

Fitaovana isankarazany varotina toy ny finday izay mipetraka anaty fitaratra misy sisiny vy fotsy sy mainty. Ao koa ny famanana rano izay haranty eo ambonin'ny baoritra misy azy ireo.

Sarety kely vita amin'ny hazo, misy vy ny sisiny. Ny laroany kosa dia irony laroana fiara irony. Ilay lehilahy misintona azy dia manao pataloha mainty misy soratra fotsy ary manao kapa.

...Fisakafoanana misy latabatra maintimainty, misy labozia voahodidina amin'ny vera eo ambonin'ilay latabatra ary misy haingotrano matsilotsilo koa eo akaikiny.

Asa tanana isankarazany ahitana haingo tanana, haingo trano. Kaopy misy sary isankarazany miloko mainty, manga, maitso, mavo ary kavina sy rojo vita amin'ny vato.

Hanin'alika isan-karazany amin'ny fonosana harona plastika, baoritra ary samy manana ny vidiny toy ny : sivy folo sivinjato sy efatra arivo sy roa alina, sivy folo sy sivinjato sy dimy arivo sy telo alina, sivy folo sy sivinjato sy sivy arivo sy iray alina, ary sivy folo sy dimanjato sy fito arivo.

Boky maro isankarazany mifampitaingina eo ambonina gorodina. Eo akaikiny kosa dia ahitàna boky fandikan-teny amin'ny fiteny anglisy ary famafàna tongotra volon-davenina.

Ahatsiarovako ny eny amin'ny tsenan'Ambohipo ity toerana ity. Misy mpivarotra kapa vita amin'ny hoditra moa etsy amin'ny itsy takelaka miloko menamena kely hita itsy. Eto ambany eto kosa dia misy mpitatitra kodiaran-droa.

Fitaovana vita amin'ny vy, misy boribory anankiroa atao fandrehetana sy famonoana azy amin'ny sisiny. Izy itony moa dia mandeha amin'ny herinaratra. Eo ambony baoritra izy.

Vehivavy lava volo maka sary amin'ny finday maitso, manao akanjo maitso antitra sy kiraro avo maintimainty, mijoro eo ambony lafika fotsy sy trano miloko fotsy.

Trano vato voalalitra simenitra, mbola tsy vita, miloko fotsy, misy fasika sy angady eo an-tokotany misy kodiaran-droa mipetraka ihany koa ary misy zava-maitso maniry.

Lafaoro vaovao hafakely, vita amin'ny hazo moa ny sisiny sy famoahana azy, misy fitaratra efajoro miloko mainty kosa eo amin'ny alohany ary boribory kely miisa enina eo amin'ny sisiny ambony.

Mpivarotra menaka farehitra izay miloko maitsomaitso sy mavomavo ampiasaina moa izy itony mba hanatsara sy hampatsara ny volo ao anatina fitaratra izy io ary ambonina latabatra vy.

Fiara tsy mataho-dalana maintimainty, mitondra ny laharana sivy amby efapolo sy dimanjato, enina amby telopolo sy dimanjato, mandeha amina lalana vita amin'ny vato norariana mba hilamina.

Miaramila manao matso ny fanamiana ny sasany amin'izy ireo dia amboniny manga misy haingon'ny mavomavo eo amin'ny sorika fa ny kiraro kosa dia mainty avokoa. Misy ny iray amin'izy ireo mitazona ny sainam-pirenena ny Madagasikara.

Tanan' olon-droa miloko zarazara sy maintimainty manao peratra mariazy vita amin' ny volamena izay eo ambonina zavatra vita amin' ny lamba toa miendrika voninkazo miloko mavo sy mavokely.

Fandrina vita amin'ny hazo ala. Ny kidorony dia mifono amin'ny lamba fotsifotsy ahitana sarim-boninkazo maitso, manga ary mavokely. Eo ampovoan'ilay voninkazo kosa dia misy maintimainty misy fotsifotsy.

Gazety taitra maraina nivoaka ny zoma valo amby roapolo jona efatra amby roapolo sy roa arivo amin'ny vidiny dimanjato ariary. Misy loha teny hoe tafita i Mily. Misy sarin'izy ireo manao ankanjo volon-tany ary menamena.

Finday ahitana sarina fiara tsy mataho-dalana volondavenona sy mainty eo aminy, misy zavatra efa-joro kely ahitana loko mavomavo, fotsifotsy, mangamanga, maitsomaitso, volom-parasy, mavokely, mena ary mainty koa eo aminy eo.

Ranomasina feno vato ny sisiny, feno rahona ny lanitra izay miloko mangamanga, misy tendrom-bohitra iva sy avo erỳ amin'ny sisiny erỳ ary zava-maitso maniry.

Toerana fandraisana vahiny, ahitana seza miloko mainty, misy haingony loko volotsokola, mainty ary fotsy ary ahitana latabatra kely miloko fotsifotsy.

Fiangonana iray mbola tsy vita, ny tilikambony miloko fotsy, ny tafony miloko mena, feno olona eo an-tokotany, misy zava-maitso maniry betsaka amin'ny tokotanim-piangonana.

Fitohanan'ny fiara sy kodiarandroa maro isan-karazany ny lokony : ao ny fotsy, volomboasary, manga, mavo. Misy hazo maitso maniry eo amin'ny sisiny ary misy andrin-jiro.

Ankizilahy kely sola loha, manao akanjo volomparasy. Mandanja entana amin'ny harona plastika amin'ny mizàna mipetraka eo an-tokotany feno fasika.

Karazana gazety anankidimy maro loko. Ny soratra amin'izy ireo : toy ny mena, mainty, fotsy, manga, misy sary maitsomaitso kely eo amin'ilay fahatelo.

Toeram-pivarotana iray, mpamatsy kapa vita amin'ny hoditra. Miloko mena ny trano fivarotan' izy ireo ary mavo ny takelaka sy sary fahafantarana azy.

Fera mandeha amin'ny rano ahitana loko mavokely, volomparasy ary fotsy. Eo ambony kosa dia misy borobory kely ahodinkodina mba handaminana ny afanana ilaina hipasohana ny lamba hohatra.

Gazety tia tanindrazana. Ilay "i" kely amin'ny voalohany dia nosoloina sarin'i Madagasikara. Ny lokon'ny soratra dia mena, fotsy, manga ary mainty. Ny lohatenin'ny gazety kosa dia amin'ny teny frantsay.

Sary ahitana fangaron' ny tongolo, vinaigitra, maitso kely voatabia, zavoka, sakay tsy masika, katsaka mipetraka eo ambonina vilia bakoly fotsy sy fitoeran'ny vita mitsihy.

Latabatra boribory sy seza vita amin'ny miloko fotsy, misy haingony vazy volombolamena misy voninkazo maniry mainty.

Entana amidy amina tranombarotra lehibe iray. Ahitana hanitra isan-karazany toy : ny sakay, ny dipoavatra. Ny vidin'izy ireo moa dia dimanjato sy telo arivo ariary hatramin'ny sivinjato sy fito arivo ariary.

Kotrana vao avy nohadiana fa mbola feno fakany, mipetraka eo ambony tany akaikina ravimangahazo miloko maitso misy tahony menamena manantona volontany.

Voninkazo misy raviny maitso be, maitso kely, mavo, ahitana felany menamena. Maniry eo akaikina trano miloko maitso sy mavomavo mitopy fotsy.

Akora isan-karazany fampiasan'ny vehivavy ny ankabetsahany toy ny fandokoana hoho, fandokoana maso, ny fanafotsiana hoditra, misy kaopy mavomavo sy lamba misy sary akoho.

Vehivavy misorirana, mifatotra volo sy misy sanga, nandoko volomaso sy ambony maso ary manao lokomena tsy ahitan-doko. Ny ambonin'akanjony kosa dia fotsifotsy.

Trano miloko mavo mitopy volontany, misy lavarangana sy tafo menamena, ahitana olona mitaingina posiposy menamena misy seza mangamanga.

Voankazo isankarazany ahitana manga, voatabia hazo, goavy, papay, akondro ary voanio mipetraka ao anaty harona kely vita amin' ny hazo.

Gazety Taratra, miloko fotsy ny soratra ary mena kosa ny eo amin'ny sisiny. Nivoaka ny Alakamisy iray Aogositra efatra amby roapolo sy roa arivo. Ahitana lohateny lehibe hoe :" Ramatoabe maty voakapaka famaky."

Trano gasy vita amin'ny biriky tsy voalalotra, ahitana loko mena, fotsy. Ny varavarankely kosa vita amin'ny hazo miloko volon-tsôkôlà mitopy mainty ; ary ny tafo dia fanitso.

Gazety Trandraka, nivoaka ny dimy ambin'ny folo Desambra, fito ambin'ny folo sy roa arivo, milaza : ny halatr'omby, ny fanondranana sokatra sy ny kolikoly, ny halatra tany manan-tompo, ary ny fampidirana jiro eto Antananarivo.

Toeram-pivarotana hani-masaka miloko mavokely ary manana tafo fanitso. Mivarotra atody, paty, ovy, lasary karaoty, mofo, misy siny miloko mangamanga eo alohany.

Vehivavy manao solomaso, mifatotra volo, manao ambonina akanjo volomboasary sy pataloha maramara toy ny volondavenona, hodidinina ankizy sy olondehibe maromaro.

Fitaovana elektronika maro ahitana : vata fampangatsiahana, glasera amin'ny lokon'ny mena, maitso, manga ary fanodidinana ranom-boankazo miloko fotsy sy mainty.

Ahatsiarovako ilay horonan-tsary novokarina Malagasy mitondra ny lohateny hoe Malok'ila itỳ trano itỳ. Ny lokony dia menamena, ny varavarankeliny kosa dia mangamanga tamin'izany.

Ankizy kely mitan-takolaka, manao ambonin'akanjo fotsy, mpataloha manga ary kiraro mihidy volotsokolà, mandeha amin'ny lalana simenitra ahitana sisiny maitsomaitso.

Mpianatra mipetraka eo ambonina seza sy latabatra vita amin'ny hazo. Ny varavarankelin'ilay sekoly kosa dia fitaratra misy sisiny fotsifotsy vita amin'ny vy.

Vary amidy amina tranombarotra lehibe amin'ny vidiny sivifolo sy sivinjato sy sivy arivo sy roa alina, milanja dimy kilao amina fonosana menamena misy sary ravina vary. Misy vary koa eo amin'ny fonosana eo amina vilia maramara.

Peratra mariazy anankiroa; vita amin'ny volamena, ny iray boribory somary kelikely, ny iray kosa ngezangeza; mipetraka eo ambonina hazo somary boboboboka.

Rano mangarahara madio mahafinaritra miloko manga, misy tora-pasika fotsy mazava tsara ary hazo maniry maintso midadasika ery.

Fitaovana vita amin'ny vy, fanaovana lavalava ovy, misy tongolo voatetika miloko volomboasary manantona mavokely eo akaikiny eo, ny lokon'ilay fitaovana kosa dia fotsy sy maitso.

Tekinisianina mianadahy manao aro loha ; ny iray mena ary ny iray fotsy ; ny akanjon'ireo kosa dia maitsomaitso mitopy mavo ary misy tsipika volondavenona. Ilay vehivavy manao peratra.

Gazety nivoaka ny Talata enina ambin'ny folo Jolay efatra amby roapolo sy roa arivo, amin'ny vidiny arivo ariary. Misy soratra lehibe sy kely amin'ny lokony mainty sy fotsy ; misy loko mavomavo kely amin'ny ambanin'ilay gazety.

Fitaovam-panoratana ahitana pensily hazo fandokoana miloko mena, volontany, maitso, manga ary mavo, misy hety misy tahony manga koa eo aminy ao anatina vy maintimainty.

Zavatra menamena malodadodaka, misy sisiny maramara toa volontany ary misy tsipika fotsifotsy be dia be eo aminy eo, karazana mofo mamy moa izy ity.

Vavy lava volo manao ambonina akanjo mainty sy pataloha : maramara, menamena sy maitsomaitso ary fotsy ; manao sary fo amin' ny tanana ; mijoro eo alohana trano iray.

Savony mitondra ny anarana hoe Soa amin'ny lokony maro, toy ny mavokely, mavo, volontany, ary maitso. Misy sarina vahona eo amin'ny tranony.

Fiara raitra tsy mataho-dalana maintimainty, misy tsipitsipika kely lavadavaka eo alohany, miloko mainty ihany koa ary misy soratra miloko volondavenona sy vy kely mitazona azy.

Sary ahitana soratra amin'ny fomba fanoratra sorabaventy milaza hoe : "Diary nofy". Miloko fotsy, hodidinina loko manga ary maitso kosa ny loko farany aminy.

Mpivarotra trondro sy sakafo amoron-dalana. Ahitana vehivavy anankitelo misy kofafa tazomin'ilay anankiray ary misy vary amin'ny kitapo mavo kosa eo amin'ny sisiny eo.

Fitaovana maro isan-karazany fampiasa eny an-tanimboly ohatra izay vita amin'ny vy avokoa toy ny angady, misy tahony hazo miloko maramara ary misy maitso kely eo amin'ny sisiny.

Borosy maromaro ampiasaina toy ny fanasana tongotra. Ahitana lokony mavomavo, fotsifotsy ary maintsomaintso. Ny nifin'ilay borosy dia fotsy avokoa.

Peratra volamena anankiroa ahitana vatony fotsy ny iray, mipetraka eo ambonin'ny boaty miloko volondavenona izay eo ambonin'ny seza miloko mena.

Vilia bakoly miloko fotsy ahitana sarina voninkazo miloko manga misy raviny maitsomaitso. Eo amboniny moa dia misy vary sy hena efa lany, sotro rovitra ary sotro vita amin'ny vy.

Olona lahy sy vavy mijoro eo anoloana sisina varavarankely vita amin'ny vy sy fitaratra, eo akaikiny kosa dia misy vy fanaovana kiendiendy ary savily miloko volon-davenona.

Kodiaran-droa mijanona eo amina fivarotana iray, miloko maity ilay izy, ary misy jiro volomboasary sy mena, ilay lehilahy mitondra azy kosa dia manao fono-tenda sy solomaso ary aro loha.

Afisy maro mipetaka ahitana fampisehoana ho ataon'ireo mpihira nalaza tamin'ny taonjato faha roarivo, hatao ny alahady valo ambin'ny folo jolay, ao amin'ny lapan'ny kolontsaina sy fanatanjahan-tena amin'ny roa ora.

Manga vato miloko volomparasy sy menamena, ny raviny dia maitsomaitso ary mbola fohifohy izy fa vokatra kely, misy bozaka maitso manodidina azy ary anatina vavahady maintimainty.

Zavatra boribory somary lavalava, miloko volomparasy antitra, mavokely, fotsy. Ny tahony kosa dia volontany, ary ny raviny dia miloko maitso antitra.

Kiraro mipetraka eo ambonina fitaratra, miloko mena misy mainty kely, manga sy mainty ary maitso. Ny anankiray kosa dia maitso mitopy manga, misy faladihany fotsifotsy.

Ankizivavy anankenina mandeha amin'ny orana. Ilay lalana dia malamalama ary feno fotaka. Manao solomaso eo an-tampon-doha ny iray amin'izy ireo, feno hazo maniry ny sisiny.

Akora isankarazany miloko mavo ao anaty fitoerana mavo, tazomin'olona miloko mavokely eny amoron-dranomasina.

Fitaovana maro isan-karazany : ahitana kaopy fotsy misy soratra mainty sy sarina soavaly kely misy rabony mavo sy volony volomparasy ary zavatra fandokoana tarehy.

Karazana akanjo maro ho an'ny vehivavy toy ny raoby amin'ny lokony manga, mangakely, mavo, mavokely ary misy haingony menamena boribory maro isan-karazany.

Trano kely nofonosina zavatra mangamanga mitopy volontany misy sarina voninkazo fotsy mangamanga ary raviny maitsomaitso. Ampiasaina mba hampiana tsodrano amina fety izy itony.